Dzata aɖe nɔ anyi le emɔ me le gbe me, eŋu aɖe tɔ ɖe megbe nɛ, amewo le ŋua me fũu, ŋutsuwo kple nyɔnuwo le eŋuame eye ŋutsu ɖeka aɖe nɔ anyi ɖe eŋua dzi le ŋgɔgbe.

Fi yae nye lɔri steshin. Eŋu vovovowo li Ame vovovowo gegem ɖe ŋua me eye wo dodom. Bubuwo dodom. Bubuwo ŋu dzram na ame yi ke wole ŋua me. Dziƒoxɔga aɖe ƒoxlã wo katã.

Takpeƒe aɖe si ke ameŋee aɖewo le wokatã wodo awu yi ke ame ɖeka koe do awu pink, nu vovovowo lem kplɔ dzi abe niko, paper kple tsino nugo.

Atikudzrala aɖe nye ya bɔbɔ ɖe atikuwo dome. Atiku le wo gbɔ, le egbɔ abe akɔɖu, pianapel, aŋtsi kple vovo, bubuwo ye ŋutɔ le atsɔɖoɖo me ekɔ kuku aɖe ɖɔ ɖe ta eye wod awu ʋi

Aƒ ɖe mee nye esia. Le aƒea mea, drowa te ɖe eglia ŋtsi. Le drowa ƒe tamea, enu nyie aɖe hã le eglia ŋtsi. Kaɖi hã aɖe le eglia ŋtsi. Zikpi hã aɖe le fi ya. Seƒoƒo aɖewo hã le xɔa me.

Amedzra aɖewo va srã amewo le kɔƒe aɖe me eye ame tsitsi ɖe kunu ɖe etre me he kɔ ne amedzrowo bɔ no no eye eda avɔ ɖe abɔ.